Weɛ poɔ la ka lɔre naŋ taa nensaleba ka ba mine naŋ eŋ nimikyaanesɔɔlɔ kyɛ ka wɔɔ ayi a meŋ bebe ka kaŋ be a puori a lɔre puori ka kaŋ meŋ be a lɔre niŋeŋ ka a nensaleba zeŋ kyɛ kaara.

Dakpoŋi poɔ la ka pɔgesara ane bipɔle ane bibilii a be a koɔ poɔ ka mine mare taa kyɛ ka kaŋ gaŋ popeɛloŋ a koɔ poɔ kyɛ ka bamine a gaa te zeŋ a koɔ koŋkogriŋ teŋɛ sogɔŋ ka bamine a yɔ kyɛnɛ ka bamine gaa te are teɛ kaŋa puliŋ yidoɔ kaŋ seɛ.

Pɔɡesaraa la kyɛnɛ a tuo boma ane perɛte naŋ nyeɡerɛ a boma ŋa o naŋ tuo zukyaare boma bebe ka nɔɔtemaale boma bebe a zukyaare mine eɛ sɔɔlɔ ka a mine e zeɛ kyɛ ka o naŋ pɛɡele mine o nuŋ a eŋ uraba doɔ poɔ ka o zupili ane o kparoo a yitaa.

Pɔɔbɔ banaare la a mare biiri a kyɛnɛ ka ba su kpardoɔr kyɛ pɛɡele kataweɛ kyɛ tuo bɔtɔ ne boma ka kaŋ eŋ nɔɔtepeɛl kyɛ su kparzeɛ kyɛ tuo laa ka kaŋ meŋ a mare a bie ne pɛnzeɛ kyɛ meŋ pɛɡele bɔtɔ ka kaŋ meŋ a kyɛnɛ tuoro ba kyɛ tuo bɔtɔ ane boma.

Zupoɡe die la ka dɔbɔ bayi a be ka kaŋ zeŋ dakoɡi zu kyɛ de pɛmpelaa a ɡyere o kɔkɔreŋ ka o siɡi pɔɡe o ɡbɛɛ ne o nyaa ka kaŋ meŋ are a hɔɔle zupildoɔ kyɛ taa zupoɡe mansen a de fara ne a o tasoba zu.

Koɔri zie la ka noba a are ka bamine zeŋ dakogi wogi zu ka kaa kūū daga a be ba nimitɔɔre a noba naŋ zeŋ ka pɔge naŋ su kpare doɔ gaa te gbe dumo o niŋe kyɛ a pɔge kono la.

Sola la a biŋ ka dɔɔ a de kaŋ a wa poɔ ka waayɛre a yi a sola ŋa eŋa a te laŋ ne baateɛ naŋ biŋ baatebɛrɛ a bonsɔɔlɔ a bon ziiri ane bompelaa a mine bɛrɛ a mine bilii kyɛ ka dɔbɔ mine meŋ ɡaa te are setɔɔ kaŋa pare.

Daa poɔ la ka katoɡisɔɔlɔ a are ka pɔɡebɔ zeŋ o puliŋ ka teebulɔ o zu ka sɛmaaziiri a bondɔre a de albaasa ne bɔɔdeɛ ka a pare a zu kyɛ ka pɔɡe a su kparpelaa a pɛɡele bie ka o naŋ su bompelaa a are sɛmaaziiri ŋa nimitɔɔreŋ.

Pitro kɔɔro zie nimitɔɔreŋ ka pɔgba bayi ane biiri bata a are. a pɔge kang suyee kpare sɔŋlaa a pɛŋle pulɔŋtin sɔŋlaa ane baagy naŋ leŋ zeɛ kyɛ sɔŋlaa ka biiri mine su kpare pilaa kyɛ ka kaŋ a pɔge kaŋ meŋ are a pɛŋle baagy doɔ kyɛ are su kpare wɔge

Nɔɔtekoɔre zie la ka nɔɔteseɛlɛseɛlɛ biŋ a mine yaare eɛ zeɛ ka q mine yaare e sɔɡelɔ ka a mine yaare e doɔ ka a mine yaare waa pereeperee ka a mine yaare e peɛle kyɛ ka katawedoɔre kaŋ meŋ ɡaa te biŋ ka a mine be a be ka waɡyɛ doɔ kaŋ meŋ eŋ pɔlɔten pelaa poɔ a meŋ biŋ kɔɡe a nɔɔtekoɔre ŋa.

Sori zu la ka moto ane kuriwiri a biŋ ka pɔɡe a pɛɡele bie o ɡbɛɛ zu kyɛ ɡbuli kaa sazu kyɛ kono ka dɔɔ meŋ na su kpardoɔ a pɔn o poɔ kyɛ te o dun a meŋ kaara a pɔɡe kyɛ ka pɔɡesare bayi na su kpardɔre a meŋ mare baaɡe a are a pɔɡe puoriŋ.

Sori zu la ka dɔbɔ ane pɔɡebɔ a kyɛnɛ ka ba mine pɛɡele boma saseɛŋ ka sɛɡerezeɛ mare ka sɛɡere peɛle mare kyɛ ka dɔɔ naŋ be a nimitɔɔreŋ a su kootopelaa a taa dadoɔ a tēɛtɔɔl kaŋa sobɔ naŋ su kpardoɔ kyɛ le kooto o seɛ.

Waɡyɛre die la ka waɡyɛ seɛlɛseɛlɛ a biŋ ka a mine eŋ pɔlɔten poɔ ka a mine meŋ yaɡele kyɛ ka a mine meŋ taa bompeɛle ka a mine taa dɔre ka a mine taa sɔɡelɔ kyɛ ka pɔɡe a ɡaŋ a mine zu kyɛ laara.

Tontondie la ka dɔɔ na su kparnuwoori sɔɔlaa a tuuri boma o nu kyɛ eŋ nyoboori bontooraa a de boŋkaŋa tēɛ kaŋa na are o nimitɔɔre a mare baaɡe sɔɡelaa kyɛ su kparzeɛ a eŋ nyoboori bontooraa ka pɔɡe are peɛl o ka o te a pɔɡe nu ka kɔmpiita a be a dɔɔ ŋa na su a o kparnuwoori ŋa a are o nimitɔɔreŋ.

Bipɔlɔ ane pɔɔsare banaare la are ka a bipɔlɔ ɡuoli ba ɡbɛɛ a zeŋ ba taaba nimitɔɔreŋ ka kaŋ eŋ nɔɔtepeɛle ka kaŋ eŋ nɔɔtedɔre kyɛ ka a ona naŋ eŋe a nɔɔtepeɛle ka pɔɡesaraa na su kpardoɔ a are o puoriŋ.

Bondidie poɔ la ka biiri bata a zeŋ ka dɔɔ a poɔ ba poɔ a eŋ nimikyaansɔɡelɔ ka a bie kaŋ a de borodo a ennɛ o noɔreŋ a bondidie poɔ lapelaa kaŋ biŋee la ka borodo ayi a dɔɔl ka naasaleba sulee a biŋ ka ɡelaase ne kõɔ a biŋ a poɔ a poɔ.

Pɔgebɔ banuu la a tuo laa ane boma ka kaŋ a seɛ wagyɛ zeɛ kyɛ pɛgli goŋgore doɔ o nu gɔɔŋ ka kaŋ a gaa te ti o seɛ kyɛ su kparredoɔ a le zutalpelaa a are a nimitɔɔreŋ.

Pɔɡesaraa la zeŋ kyaandie poɔ a su kparsɔɔlaa a seɛ kursɔɔlaa a eŋ wɔɔkyidoɔ a eŋ tookpandoɔ ka teebulpelaa biŋ o niŋeŋ ka kɔmpiita dɔɔl ka ɡelaase a de ne bondoɔ mine a meŋ dɔɔle a poɔ.

Vūū tontonemɔ la are sola kpoŋ kaŋ nimitɔɔre ka ba mine hɔɔle zupilipeɛle kyɛ su kparɡereen ka kaŋ a su kparzeɛ kyɛ meŋ hɔɔle zupilizeɛ ka bata meŋ hɔɔle zupilizeɛ a are kyɛ ka ba ɡbulɔ kaara sazu kyɛ laara.

Tontonemo la be ba tontonziiri ka ba mine yɛre kparziiri kyɛ hɔɔle zupilipeɛle ka ba mine meŋ a su kpardoɔ kyɛ tēɛnɛ o nu a wulo a tontonemo mine ka bayi meŋ de ba nuuri a te ba zukupeɛle ka ba mine meŋ a are de ba nuuri eŋ ba kɔɛ kyɛ muulo kaara bone na ba naŋ erɛ.

Tontoŋ zie la ka a tontombiiri a are ba mine su kparpeɛl ka ba mine meŋ su kparsɔɔlɔ kyɛ ka hɔɔl zupilidoɔ ka kaŋ meŋ hɔɔle zupilipelaa ka ba mine te mie a are kyɛ ka kaŋ a meŋ te bompelaa kaŋ poolo naŋ pente peɛl ane sɔɔlɔ la arekɔɡe ba a toma zie.

Bakpoŋ poɔ la ka dɔbɔ ne pɔɡebɔ ne bibiiri be o poɔ ka ba mine su kpardɔre ka mine su kparpeɛle ka ba mine ba su kpar kyɛ seɛ kursɔɔlɔ kyɛ be a kõɔ ŋa poɔ a deɛnɛ kyɛ ka pool kpoŋkpoŋ kaŋ a are ba nimitɔɔreŋ.

Pɔɡesarbilii banaare la ka kaŋ pɛɡele laa kyɛ ka mui be o poɔ kyɛ ka o lɛnnɛ o nu ka kaŋ naŋ leŋ waɡyɛ o zu a meŋ de o zu a pare kaŋa soba bɔɡere ka kaŋ be a puoriŋ kyɛ ka ba laara.

Dakoɡizenaa la biŋ ka sola dɔɡele o zu ka baateɛ ayi a bebe a meŋ biŋ ka walanse a bebe a de foomo ayi ka waayɛ kyɔɡeba a eŋɛ ka dɔɔ zeŋ ɡoŋɡoroŋ zu kyɛ pɛɡele kɔmpiita a kaara kyɛ ka setɔɔ kaayɛrɛɛ a ɡaa te biŋ ane teebul.

Tewɔmparɛɛ parɛɛparɛɛ kuori zie la ka pɔɡesaraa zeŋ dakoɡizeɛ zu kyɛ laara a liri o ɡbɛɛ kyɛ ka o doloŋ a te pelee a tewɔŋtuo mine naŋ bebe kyɛ ka o ɡɔɔ meŋ la te a pelee a tewɔnziiri mine a laara.

Karendie la ka karema ane karembiiri be kaa karembiiri a zeŋ kyɛ kaa karema gaa te ti daŋkyinsɔglaa ŋa sɛgre naŋ ŋmaa mare kyɛ teɛ o nu a kyaare a karembie kaŋ naŋ zɛge o nu.